Vana vadodori vanenge veitamba, veifundiswa ngaana mbuya vanenge veivadzidzisa kuchikora vanosisa kupuwa chekurya nguwa ngenguwa kuti varambe vakagwinya veikonezve kuzoyaiya nekutamba vane simba rekutamba.

Vana vechikora vadodori vanofundira kuchikora vanosise kuoneke veipuwa zvekutambisa ngekugara kwakanaka kuti vakone kunyora vakangwarirwa yambo.

Vana vechikora vadodori vanosise kufunda mundaraunda yakachena ngekuti vakone kufunda kuzosangana nevamweni nekukone kuita mitambo yakasiyana siyana inobeura nclondo dzawo

Vana vechikora vanofundira pachikora chevadoodori vanosise kupuwa chekurwa kuti hutano hwavo hungwizire nekuti varambe vaine simba rekukone kutamba nekuyayiya veiite mitambo

Kufunda kwevana vechikora vadodori, anosise kufunda kuona magama amweni ,ngekukone kufunda nekuerenga nekukone kuziya zviro ngekuzvione pamupikicha nemazina azvo.

Vana vechikora vadodori vanokone kosangane kuchikora veitambeyo nekukone kufundiswa kutanga kunyora nekubata zvinyoreso kuti vakone kuvhurike ndxondo dzawo.

Vana vadoodori vanokone kufundiswa kuchikoro chevana vadoodori ngevadzidzisi vavo vanenge veiite zvekutamba navo nekuswera veifundise ana kukone kuerenge mipikicha.

Ndau dzifunda ana echikora dzinosise kunge dzirindau dzinenge dzakakura pekuti vana vanokone kuvana mekufundire zvidzidzo zvavo. Nendau dzimweni dzekuti vakone kutambira mitambo.

Vana vechikora cheva dodori vanofunda nguwa dzeshe ngekukone kufundire mumakamuri avanenge veipuwa zvinoenderana neuwandu hwavo vanenge vapuwa mudzidzisi umwe.

Vama vechikora vanosise kufundira pantaraunda dzinenge dzakahlamburuka yamho mwavanokona kukonyerwe mukati kuti vana vasabiwa ngevantu vevanenge vasingazi vakone kutorwa ngevabereki vavo.

Ndau ye chikora ino fundire ana adodori vano sisire ku funda nge kutamba ne vamweni vavo nekuti vadzidzisi vakone kuvafundise kukone kurarama ne amwei zvakanaka.

Ndau dzinofundire ana echikora, anofundire pandau dzinenge dzakabaachena yaamho, zvinokone kuvaita vazokura vakonewo kungwarire nharaunda dzavo dzakachena.

Vana vechikora vanofundiswawo ngendaa yezvidzidzo zviri pazvikora zvavo kuti vakone kuerenga nekukone kubeure ndxondo dzawo kuti vakure vakangwara yaamho.

Vana vechikora vanosise kufundiswawo michina yechizvino-zvino kuti vakone kuishandisa pamweni nguva dzimweni veiite tsvakurudza nekutamba nevamweni vavo.

Vana vechikora kufunda kwavo kunenge kuri kakurutu kwekukona kuyaiya, kunyora nekuerenga , vanode mabhuku ekuerenga kakurutu kuti varambe veifundira zvidzidzo zvekuerenga.

Vana vechikora vanokone kufundire muntaraunda dzinenge dzakahlamburuka yaampo dzisina zvinokone kuvakuwadza kuti vafunde veikone kurumba rumba nevamweni veikone kuite tsvakurudzo nekuziya zvimweni ngekutamba nevamweni.

Vana vechikora chevana vadodori vanosise kupuwa ntaraunda yekuti inenge yakakura yekuti vakone kutamba mitambo imweni inokone kudetsera kutatsazeka nyama dzawo nekukona kuti vakone kutamba nevamweni.

Vana vechikora vanofundira pandau dzechikora chevana vadodori vanosisa kuwaniswe ntaraunda dzakachena dzisina zvinokone kuvakuvadza nguwadzimweni pevanenge vechitamba varikuchikora neshamwari dzavo.

Kufunda kweana adori-dori, haandofundi zvekuerenga zvegapi. Anokone kufundazve kuburikidza ngekutambe mitambo yakasiyana-siyana yevanenge veifundiswa pachikora pavo.

Ndau dzechikora dzinofundira ana adodori anosise kuti afundiswe svomhu kuti ndxondo dzawo dzikone kuvhurika. Ramangwana rawo rione kujeka.

Ndau dzinofundira vana vechikora dzinosise kunga zvine zvihlayo nepekunyorera pekuti vanokone kugar veifundira zvekunyora nekuerenga varipaka sundurika.

Ndau dzechikora nguwa yeshe dzinosise kunge dzakangwaririrwe pasange paine tambo dzinokwadza ana adodori nekuti ana adodori anobata peshe peshe saka anosisa kungwarirwa panguwa yechikora

Ana adodori anokone kupuwa michina yechizvino zvino yevanokona kutambire mitambo yavo neshamwari dzavo veitochinjana veikone kuvhurike ndxondo dzavo kuti vakone kukura vakangwara yaambho.

Vana vechikora chepadera nechepadera dera chakona vakukone kufundiswa kunasire mishini yavanenge veiti vanokone kubata ngenyara dzawo

Michina imweni yechizvino-zvino inosise kuti ifundiswe vana vechikora chepadera nechepadera-dera, kuti vakone kuzoishandisa mumabasa avo amangwani asaneseka ndiyona ngekuti vanenge veikura vechiijaira.

Ana echikora chepadera nechepadera dera pakona zvisinei nekuti majaha ere kana indombi akukone kufundiswa kubata michina yechizvino zvino nekukone kunasire zviro nenyara dzawo.

Vana vechikora chepadera vanokone kuite zvekunyora kudhirowa veikone kubudise mifananidzo imweni inokone kuzoto tengeswa kune vantu vechiita mishando iyona .

Vana vechikora vanokone kufundiswa kuite mitambo yakasiyana-siyana ingadei ngevamweni vanokone kufundiswa kuemba kuti kuzotoita mushando iwowo kana vakura.

Vana vechikora chepadera nechepadera dera vanokone kufunda vari mumantaraunda mwavo veikone kuite zvidzidzo zvinozowadetsera mune ramangwana ravo kuite mishando yewanenge weitarisira kude kuzoita.

Vana vechikora chepadera nechepadera dera chakhona Vanokone kufundira mishina yekusona kuti vakone kuzodetsereka pavanenge veikura kuti vazotozviriritira nekukone kuite mabasa enyara dzawo.

Vana vechikora chepadera nechepadera-dera chakhona vanokone kupuwe mishando yakadai ngekunasirwa kwemovha kuti vakone kuzoziya mishando iyona ngekuiita.

Vana vechikora chepadera nechepadera dera chakona azvinei kuti majaha ere kana ndombi vakukona kufundiswa ngenyaya yekukona kugadzira chekurya kuti vakone kuzoita mishando yekunasirira vantu.

Vana vechikora chepadera nechepaderadera chakona vaakukona kufunda ngemichina yechizvino zvino iyo inoita kuti vakone kudakarira zvidzidzo zvao ngekuti vanenge veiita tsvakurudzo dzevanoona pamichina yechizvino zvino.

Vana vechikora chepadera nevepadera dera avakoni kuite tsvakurudzo dzavo veidetserwa ngevadzidzisi vavo zvimweni zvinyorwa zvinenge zviri mumabhuku nezvidzidzo zvavanofunda.

Zvimweni zvezvikora zvinooneka mumantaraunda ezvinokone kunge zveifunde ndombi kuti dzikonewo kubatana neamweni pakuita zviro zvamangwani zvinoasimudzira.

Ndau dzechikora dzemazuwa anaa, ana aakufunde pasinde nentharaunda dzavo. Zvasiyana nekudhaya vanthu vaide kuhamba kuretu, kuti vaone kuzosvike kuchikora, pamweni munthu atoremba.

Vana vechikora ngendau dzimweni dziri kuretu vanokone kukokorodzwe pamwepo veikone kubhuyirwa maringe nezveutano hwavo ngevantu vebazi rezveutano.

Ndau dzechikora dzimweni dzinosise kunge dziine pekugara ngekuti vadzidzi vamweni vechikora chepadera vanobva kumakanyi kwavo veiuya kogarire pachikora veifundire apapo.

Zvikora zvimweni zveana epadera zvinokone kuiswe mudhuze nemantaraunda kuti ana echikora asahamba maningi kuretu kuende kuchikora, vawane kuende padhuze nawo.

Vana vechikora vanofundiswe zvidzidzo zvakasiyana -siyana. Zvimwe zvinoda kuti vana vakone kuyaiya yamho nekupurutana kukone kuziya kuti vanokone kuteedze mitemo yepachikora kuti vakure vakangwara veizoteedzere mitemo.

Vana vechikora chepadera vanokone kugarira kusinde nechikora chavo ,kuti vakone kufunda vari padhuze, vasahamba nguwa dzakareba ,kuti vanosvika varemba kuchikora.

Ndau dzimweni dzechikora chevana chepadera vanokona kunge vana veigarirapo pasinde nechikora vanobva kuretu veikona kupuwa pekuwata nechekurya pachikora ipapo.

Vana vechikora vanosise kuti vafundire kwavanokone kuwana zvihlayo, pekugara nepekukone kunyorera veiite zvifundi zvavo zvakasiyana -siyana zvavano dzidziswa pachikora.

Vana vechikora chepadera nechepadera- dera chakona, vakukone kufundiswa kushandiswa kwemichina imweni nemakurukota anoziya nezvekushandiswa kwemichina iyi.

Ndau dzinofundire ana dzechikora dzinosiso kunge dziri ndau dzakabaachena yaambo nguva dzeshe kuitire kuti vana vakone kuzofundawo kungwarirwa kwenharaunda kana vakura vanokone kutoite izvozvo.

Ndau dzezvikora zvepadera dzinokone kuakwa ngezvikora zvemene zvinokona kudetsera vantu mumantaraunda kuti muntu weshe akone kuwaniswa dzidzo yepadera kuti ramangwana rake rijeke.

Vana vanofunda pachikora chepadera dera vanokona kuunganidzwa pamwepo vachibhiirwa ngendaa ngezvakanakira kumwa mutoriro kana kutora zvinodhaka kuti vaone kufundiswa kuti vasaita izvozvo.

Vana vechikora vanofunda pachikora chepadera vanokone kufundira kuzvikora zvimweni zvevanobva kure iyo. Veikone kogarireyo kuzvikora kwavanenge veitoende pasinde nechikora veigarepo veiryirepo.

Ndau dzechikora dzinofundira vana vechikora, vanokone kufundiswe mitambo yakasiyana-siyana ingadei ngekutamba nekuridzwa kwengoma kuti vakone kudakadza vamweni nguva dzechikora.

Zvikora zvinosisa kunge nguva yeshe zvakanyorwa kuti chikora chinechi ngechepakati kuti vantu vasarashika vamweni vanenge veide kudetsera nevamweni vanenge veida kupinza ana awo pachikora.

Vana vechikora vakukone kufunda musinde nemundaraunda dzavo kuti vasahamba nguva yakareba maningi kuyende kuchikora kuti vana vanozosvika pamweni varemba vasingachakoni kuterera.

Ndau dzinofundire ana dzechikora, dzinosise kunge dziri ndau dzakangwarirwa yaampho, kuti vantu vasangoita ziwapinda wabuda munofundire ana echikora, zvinozoakanganisira.

Karetu vantu vaiba hamba mamayera kwemene kuenda kuti vazoone kuguma kuchikora chavanenge veifunda asi mazuvano vana vakuhamba padodori pemene ngekuti zvikora zvapasinde nendaraunda dzavo.

Vana vechikora chepadera dera vanokone kufunda nekureketerwa nevamweni varikuitawo mishando yakapambaukana kuvabetsera kuti vaone ramangwana ravo.

Kufunda kweana echikora kwepadera, kunosiseuti afunde pantaraunda dzinenge dzakabaahlamburuka, dzakachena, kuti vona vazoziyawo kukone kungwarire ntataunda dzavo.

Kufunda kwevana vechikora pandau dzekufundira vanosise kunge veifundiswa ngevantu vakafundire mushando vanoziye zvavanoita kuti vakone kupakurira dzidzo kuvana vechikora.

Vadzidzisi vanofundise vana vechikora vanosise kutoitewo tsvakurudzo dzezvidzidzo zvavanenge veifundisa kuitira apo pavanenge vofundisa vana kuti vavapakurure zvemene zvevanoziya.

Vana vechikora pamweni avo vechikora chepadera vanokone kuunganidzwe pamwepo ngevantu vebazi vezveutano kuti vakone kuziviswa nematenda ari mundaraunda nekuti anokone kudzivirirwa sei.

Vana vechikora vonokone kufunda wo nenguva dzimweni svomhu dzinokona kuvadetsera pavanenge vode kuzoita mushishando yepadera dera kuti zvikone kuvadetsera muramangwana ravo .

Vana vechikora vepadera-dera vanokone kufunda veibve kumakanyi kwavo kuretu kwevanenge veitorwa ngemabhazi veizodzoserwe chikoro chapera kwevanogarira kuchikora kwakhona.

Vana vechikora vanode kuzoite mishando ingadai nekubazi rezveutano vanosise kunge veikone kumbaa bhara svomu nekukone kuziya kuti ndxondo dzawo dzibeuke.

Vana vechikora chepadera-dera vanokona kuhambira mumantaraunda veibhuyirawo vana vechikora vepadera kuti vanokona kuzvingwarira sei pamatenda anenge ari mumantaraunda.

Ndau dzechikora chepadera dzinosiso kunge dziri ndau dzekuti vana vanoti vakambofunda vokonawo kuite imweni mitambo inokone kuzovadetsera muneremangwana ravo kutovape ndaramo.

Vana vechikora vanokona kukokorodzwa pamwepo veikone kubhuyirwa ngezvinodiwa pachikora pona apapo zvevanosungurwa kuti vaite nekuti vaoneke veiterera nekupurutana zvinodiwa nevadzidzisi vavo.

Vana vanofundire pachikoro chepadera-dera, vanenge veifundire kuzoite mishando yepachibhedhela, vanosise kuite tsvakurudzo veitotsvakana nematenda amweni nekunasirwa kwemitombo kuti vaone kuziya mushandirwo webasa ravo.

Kufunda kwevana vechikora chepadera-dera, kunokone kudetserwa kwechipindirwa ngekuakwa kwezvikora zvepadera-dera, ngevamweni vezvitendero, vanokona kudetsera ntharaunda dzawo.

Vana vechikora vanosise kufundira mwevanokona kugara veikone kunyora, veiyaiya kuvadzidzisi vavo vakafundira ngezvemishando yavanoda kuzoita mangwani vakura.

Ndau dzechikora chepadera-dera dzinosise kunge dziri ndau dzinobaangwarirwe, dzakachena yaambo kuitira kuti vana vanofundepo vaone kuzoziyawo kungwarirwa kwentaraunda veinge vooshanda.

Kuzvikora zvepadera-dera vana vanofundiswa nemadhogodheya ezvefundo. Anenge einge akafundira zvidzidzo zvavanenge veinofundira vafundi vepayunivhesiti.

Ndau dzechikora dzinofundire ana echikora dzinosise kunge dziine mipauko yakasiyanasiyana zveiyenderana nezvifundo zviri kufunda ana echikora chepadera-dera.

Vana vechikora vepadera, vanosise kuti vaoneswe ndau dzekuti vakone kugara, dzine zvimibhedha zvekuti vanogara nevamweni vavo vari pasinde nechikora pevanenge veifundira.

Ndau dzechikora dzepadera-dera dzinokona kuite zvivako zvakadurikidzana kuitira kuti vantu vakone kupinde vakawanda ngekuti zvidzidzo zvinenge zvawandawo zvefundo yepadera.

Kufunda kweana echikora anofunda mundau dzinenge dzakasunturika yaambho kuti vakone kugara umwe naumwe eiyaeya kumakurukota ezvedzidzo anenge eivafundisa mishando yevanoda kuzoita vechiite tsvakurudzo dzavo.

Ndau dzechikora chepadera dera adzingoendwi nemundu nje dzinoendwa nevana vane ngondxondo dzakavhurika avo vanokone kupuwa ndau dzekuti vafundire mishando yakapambaukana.

Ndau dzinofundira ana echikora epadera dera dzinosiso unge dziri ndau ndedzekuti vanokone kugarirepo pachikorapo veikone kuto suke hembe dzavo veigarepo veienda pachikora pasinde.

Vana vechikora chepadera-dera vanofunda ungaa majaha nendombi vakukone kubetserwa ngemichina yechizvino-zvino pakuite tsvakurudzo dzavo pavanenge veidetserana muzvikwata zvavo.

Ndau dzinofundira vana dzechikora chepadera dera dzinosisirwa kunge dziri ndaraunda dzakachena nguwa dzeshe ,izvo zvinodetsera kuti vana vainge vapedzawo fundo dzavo vanoenda koite izvozvo zvekunasire ndaraunda dzavo.

Ndau dzechikora padera dera dzinokona kufundisa ana kuti zokhone kuite mishando yekuita dhokotera kana kukone kutengeswa kwemitombo imweni inorapa matenda munharaunda.

Ndau dzechikora chepadera-dera, adzisisi kungofundise ana chete, evanenge asingaziyi kuti hutano hwavo vanogara pari. Vanosise kupuwa pekugara veiite zvidzidzo zvavo, kuti vange vari pasinde nechikora.

Vana vechikora chepadera dera ngekuti vanobva kuretu nezvikora vanosise kuouwe ndau dzekuti vagare pachikora dzakanaka dzinovapa utano hwekuti vaenderere mberi nechikora chavo.

Vana vanofunde kuzvikora zvepadera vanokone kuite imweni mitombo inokone kuvadetsera kutakazesa nyama dzawo nekuvhure ndxondo dzawo pavanenge vasiri kuita zvemabhuku.

Kufunda kwevana vezvikora zvepadera dera kwaakutore mupauko wekuti vana vaakufanire kushandise michina yechizvino zvino inokone kuvadetsera pavanenge veiite tsvakurudzo veibatsirwa ngevadzidzisi vavo.

Vana vechikora chepadera-dera vanokone kufunda vechiite tsvakururudzo mumabhuku. Veikone kuona zvakanyorwawo ngevamweni patsvakurudzo dzevaiita muzvidzidzo zvavanenge veifundira mishando yavanoda kuzoita.